Juróom ñaaryi doomi meñeef yu xoom ko tur, yuñ daggeey ci ab garab yi, doom nekk nayo xamanta ni dafa baax ci yaram, doom yepp ñuy ngi tëree, amna bu nekk ci liggi bu, bantam di feeñ.

Ab gancax gu naat xob yu wert lool mu am ay tuntuur yi ca ne, tuntuur yi pegg ya nga weex ci digg ba mu nga xoŋxu, mu am ab benn ca mbar bu taxaw ci digg bi, am ay pépp pép yu nete ak yu xonxu.

Góor gu taxaw sol ab garamba wu bula, am ab nete ca peggi baat ba, nga sol ab mbaxanamu ñuul mu am benn chàbb sa pegg bu nete. Am ab wa takk der bu taxaw ca peggam sol mbaxana mu bula.

ay waruwaay yu nekk ci ab yoon di dem mungi am ab waruwaay bu weex mu am ab binde bu xonxu cah ganaw am jari waxambané yu nekk cah mbir waruway ba taxaw kene ke munga sol ab tubeey yu weerte yu kenen ka mu ngo sol ab mbubu mu weex

ab pala su feexlookaay bu am ay lal yu ñu teg ca pegg ba mu am ab raw nga garab yu naat ak ñax yu wert yu fa nekk am ab mbalkab ndox bu nekk ca bun lale.

Nik ku toog ni di ko litt ay kondrol yi wàjci ci jéba littkat ba nga takk ab jaaru ci baaraan diggam boo nete litya nga sew mu benn booba nga des yeggut.

ab keytu xibaar bu bula mu am ab mbind nga saraan bu nekk ci diggb bu dijj mbind maa nga toll ci juruom ñaar mu am ab nip bunu def cabaneen borx mu teelu mendi ab seetu

Ñenti janxe yu enu ay takkaay ci seeni boppu, ñoo nga làkkoo ay morso yu weex, joge ci seeni mbagg wàcc ci seeni pooj ca baneen boor ba, ñett ña nga taxaw, kenne ka mo nga toog, sol ab yire bu weex bu am ay put put yu ñuul ci kawam.

Janxa b xees leet ay trees, duga lante ko ci jégg, wàccko ko ci digg bop bi, mu dét mo caliku ay let, ñoogo takk ab cenn bu am lu weex, te donu doll ab mbubb bu ndaw.

Ab bunt bu doom taal buñu werit ab bale taxaw bu am bant bu xonk ak foole gu weert ca suuf barega ngay weedee ca bunt ba di nekk na loo xamantani danay dimbala nipt ci liggéey.

Ak kees gu nete gu am ay doomi njëmbët yu barita bokkeewul ci suuf mu am ab bindam na saraan mu konk bu nekk ci dëgg ñooŋ f defa ab kontek bern ci biir wërale.

Janxa bu cook lettu ay meesi raw ci boppa, meesia nga toll ci mbaggam moo nga sol ab mbubb bu la baxa bu am ay bindu nasaraan ca kana làkko ab buum ci mbaggam.

Ab yéebaani kaay buñu aj ci ab weñ ci mbedd moo nga am ab jigéen ju sol mu bu wert ak mbax namu weex ci boppam enu ab palaak bu def lekk bunu toog am ab bind bu xong bu ne ci kaw.

Waruwaay yu bari yu rëy yu ne ci kaw yoon di dem waruwaay yàng bula am ab xamikaay ci pegg bi ne deffa ab lamp yoo nete ci kawwaruwaay yu nekk mo nga am ñyaar.

nit ñu bari genn di dox ci wàllum guur mu am benn jigéen bi solmbub mu bula ak mu soor gu weex ekkati benn mu soor gu doom taal am ay xalay guur ñu e cakaw waruwaaywu wert

Juróom ñetti gunay góor yu ànd jiitlante ci ab mbedd di dem amna ku ca sol ab mbob mu bula keneen kamo nga sol ab mbob mu nu aktube judoom taa amna ay waruwaayu nekk ca mbedda ma.

Ab weñ bu nete binu taxawal mu am ay gàll gàll ci kawam, moonyi dendak ay xeer ak ay suuf ti peggam, am na ab gañcax yuñu ji ca pegg neeg bi.

Ab jànka bu nu njool taxa sol ab yire bu nete tay waas ak zép mo ngu weedu te tabax gu am weex ak ay rodrodyunu mu xam ab bind bu nasaran bu nekk ca kaw bo nete.

Ab tegokaay bu ñu defare xanka bu am ñaari loxo ak ñaari korosante yuy taxawe moo nga am ab takk ndeer bu nekk ci suufoon tegekaay bu ñum ci daaj ay pont.

Nek gu dallokay gan bu am ay tóógu yu sokola tóógu ya nga am ay ngegenai yu bëri yenna ci ngegenai yi dafa sokola yenen yi am ay kulor sokola ak yu xawa netteh tuuti moo nga am ab tabal bu ñuul cë diggi ba.

Fukki bindeekaay, ak ñaar yu ñu ranale, bindeekaay bu nekk moo nga am kulóoru boppam, kulóor yaa nga am wert, xon, weex, nete, bu la, ñuu, ak yeneeni foson, ñoo nga am ay bindu nasaraan ci kaw.

Ab kees ku am lu nete ci kaw raa ci digg bi ak kong ci suuf nitieko ci ab loxo moo nga am ab wërale bu def nit ca kaw te digga ba mo nga am ab rëdd bu weex bu def bindam nasaraan bu toll ci juróom benn.

Ñénti t poti wen yuñu rangale ci ab palat bu bula benna bu nèkka mo nga am ab doomu njëmbat yuñu def ca kaw mu am ay bindu nasaran yun ca bindi yuy wax ci lu nekka ja biir pot yóoyu.

Ab mbootaayu jigéen yu génn dem toog ci aw yoon, di dox ñaxtu ci wàllum yoon, ñënn sa ñoom ño nga sol ay mbubb yu oraans, ñeneen ñañu nga kaalaw.

Ab këytu xebaar bu am rudd bo bula ce kaw def ñaari góol yenn kamogo nga sol ab xaftaan mu xam sokola ak nuun ak mbaxanamu dum taa ca suub gamoo nga am rëdd bu xonk bu ambind bu weex jaroon ngamu nga àmmbind bu xonk na diggu.

Ab jàngeekaay bu xonk buñu def ay nit, m am ay góor ak ay jigeen yu toll ci ñaar fukk, te digg bañu defa ab mbinn mu xonk, mu dijje, ca suufom, ñu defa ab rëdd bu nuur.

Goor gu xee sol ab buk mu wert aktube ynnu am lo bu la tuute sukk ci suuf si ame ab bant di raax moo ngay xëj ci suuf ca ak bant bo diko maasale bur mu tollo.

Ay tuurtan kuy jigee mu taxaw ci pegg bennmu nékg ca neeg ba ca kawm nga xam ab mbindam na saraan mu fa nekk ak ay koloor ya nga am nete wert ak bula.

dalga carax yu jigee yu ndëgg ba sokola mu am ab nete xonk ak wert yu nekk ci kaw ak corofekaay baaraan ba li dal nga ame ay mbindam na sara mi mu cë tëstënwa.

Peeru long loŋg yunu tekk ci ab morso bu weex, mu àndak ay wiisam, long long yaa nga ame weñ goo nete, ak peer yoo weex ca biiram, li nekk na ay long loŋg yu noppale te tuuti.

Ab gutt gu weex gu am ku weer gu weex guñu tegg ci kaw taabal gutu ga nga am ab kayt guñu ca kawoon ca keyt ganu ngo def ab jigeen ak ay bindu nazaran nuy wax lu nekk ca beer gutu googa.

Koope foole bu orange, bu am cubirge orange guñu tee ci lox, moo nga am ab kayte bi nu taf cakaw kubirg, bu orange am loo nete, moo nga am bind yu weex, yu nasaraan, ak ab lem buñu def ca pege.

Ab càkkaab bu jiitu tollook ab benn waxambaane, sol mbub mu weex ak tubay ju ñuul, mu am ay way takkidar yu leen topp sol ay mbubu yu oraans ak tubay yu ñuul am benn rëddbu oraans ca pegg ba.

ab jànqa bu xees njool sol ab robb bu weex bu am ay rpom fees làkko ab kaala gu weex buy direeko ci suuf moo nga dendak ak palanteeru weer bu am ab ganca bunu def ca buntuba.

Ab ceen bu nete gu sew buñu tekk ci ab darab bu weex, ceen bu boppa gaan am ñenti koñ, lii nekk naloo xamante niyi jigeen ñedeen koy yittewo pur génn seenu taaru sanse, am nañu koy jaay pur am kom kom.

ab moosi buy weetee ci ab tabax bo nete mo ci ga bantu bang gudd mu ham ab weñu xawa xoma ca suuf ñon ko tekke ab suuf su hëm ay rëdd bu sokala ak yo bulo.

Ab jànxa ba xeereer bu sol ab ro bule ro bu ba nga am ay rëdd rinu perale jogee ci ay weene wàcc moo nga tàkk ay takkaa yu nete ca baatamba xakce loxomba cagannaao m ngaam ay gañ caxi fane.

Juróomi pataas yu xonxu yu ñu baxal bamu ñor mu am ab nete ci biir yu teg ko ci palaat bu sokala bu am ab beex ci pegg def ay rëddu sokala li ab lake bu saf sukur.

Jurom ñeent bindeekaay juróom yaa nga ñu ñaar yaa nga weex neneen ñaar yi ca topp ñoo nga bula baxa o nga am ay rëdd yuñu def ci feete suuf gi rëdd yaa nga nekku wert bula nete weex ñu.

Ab kanam bi nit buñu etti tekko ci ab taabal, nyon ko defar ñaari bëj jën yu ñuul si ñaari boore yi, defar ko ay mbicc mbicc muy lànge ci kaw yo sokola, ëmna ab nataal bu na ci gënnaaw bu hamlo nete.

ab koppak weñ bu nete muñu bind bindam nasaraan ca benn boor ba baneen boorba moo nga def ab xotbu xonko xortu gu weex ak weñ gu ñaw gu weex gu xam tie kaay bu ñuu te baneen boor ba ab kees mon fa buñu.

Beneenn takkaay biñu càpp ci ab malaan guñu takkaay manga fireeku kom tontuo takaami dafa nete bi xam ay wërale fin ca def moo nga am ay rëdd rëdd ca xob yina ci pegg ya.

Ab xammekaay bu am ay mbindu nasaraan yu dijj ci kaw, mu ham ab warale ci digg be, ak ñaari garaw yu càq, ca suuf ga moo nga ham ab mbindam nasaraan bu dijj bu fa nekk bu bula.

ñeent ren njëmbat yu nu togg bë mu ñor def ko ci ab palat bu weex bu am rëd gu ñuul cëkk mej g jrenn yooya nga xonk naar nañu nga xolleeku ca benn woorba ham ay tas-tas yoo nete.

Jigéen ju sol mbaxanama kongo mu xam ay per yi weex per yoo nete yoo kongo ak yeneen moo nga sol ab bomu werte mu xam ay rëdërëd yi weex ca dokko kamu ba takk ay per yoo bul ak ay petaaw.

Bindeekaay yu bari yuñu sol ci ab mbuus takku ko cë mbuus ka mongi am ab rëdda bo orance bu fane bindeekaay yang xam kuluur yu bari amna yu bula baxa amna yu wert amna yu nete amna yu ñeexam sëp.

Ab gàtt bu taxaw ci ab naax, yo wert, gatt ga moo nga xame, yaram wu sunguf ci bukk, cagana ga moo nga xame ruddbo nuun, ak ci jébe, moo nga am ñaari béjjën yu càq ca bobb.

waruwaay yu taxaw ca pegg yoon moo nga am ab neit biñu teglaantemu am ciróo mbenni palanteer yuy hubbe jafaneen boor ba moo nga xam ab waruwaay bu bula ba xam ñaxt tànk tam benn lamp ca kanam.